Umuryango wanditseko hari umwiherero w'abahungu canke w'abagabo, impome zubatswe mu matafari hamwe n'amabati n'impande zifise ibara ryera, hejuru hari itara ariko ntiriko riraka hashobora kuba ari kwishure.

Ikibuga kinini cane harimwo abanyeshure bariko barakina inkino zitandukanye, iruhande hari abariko barakina umupira w'amaboko baterera hejuru, urundi ruhande hari n'abandi bariko barakina umupira w'amaguru, ico kibuga gikikijwe n'ibiti bifise ibara ry'urwatsi rubisi binini cane kandi birebire.

Imiryango itandukanyi ishika kuri itanu yerekana ko ari mw'iherero y'abakobwa cangwe y'abahungu ifise amabara agomba gusa na yiraburana y'uumubururu iruhande yaho hari ibiti, ndetse n'amabaji.

Igiti giteye gikiri gito hagati mu vyatsi birwatsirubisi inyuma, naho hakaba ari n'ikindi giti giko kirakura hakuja inyuma hari amashure hagati y'abo mashure n'ivyo vyatsi hari ikibuga bashobora gukinirako umupira w'amaboko.

Abakobwa babiri bambaye impuzu zera, umwe akaba yambaye n'agapfukamunwa, bikingiye no ku ntoke, bafise uducupacupa ndetse turi na twinshi impande yabo. Bashobora kuba bari mw'isomo yiga ingene bakora ibintu kandi bashobora no kuba ari no mw'ishuri.

Akabati kumwigisha gafise ibara rigoba gusa nkiryirabura rivanze n'umuhondo iruhande yaho hakaba hariho ikibaho c'irabura ariko kigaragara witegereje neza iruhande ashobora kuba ari imeza y'umwigisha impome zubatswe mumatafari.

Ikibaho cirabura hariko ivyandiko vyera, muri ivyo vyandiko hariho igicapo c'umuhungu bariko barerekana ibihimba vyiwe bitandukanye hari umutwe hari izuru, hari amaboko, hari amaguru, hari imishatsi n'ibindi bindi bitandukanye.

Ikibuga kinini harimwo abanyeshure n'abigisha bambaye imyambaro itandukanye, ariko abanyeshure bambaye imyambaro yirabura n'iyera, amashure afise imiryango n'amadirisha asa n'ubururu, ndetse agomba gusa n'amabati, haruhande akikijwe n'ibiti vyinshi, kandi binini.

Ikibuga giteyemwo ibiti binini binini bifise amashami asa n'urwatsi rubisi avanze n'ayumuhondo, iruhande yaho hakaba hariyo amazu agomba kumera nk'amashuri, mur'ico kibuga hari igitungwa kimwe bitwa impene kiriko kiratora ivyatsi hasi.

Abanyeshure bakiri bato bari hanze y'ishure bariko barakina bashika kuri bane ashobora kuba arakanyaka ku guko canke hageze gutaha, kuko atabanje banyeshure baboneka cangwe abanje bashobora kuba bari mw'ishure bakira ko bariga hagati hari idarapo y'uburundi.

Akabatsi kubatsemwo mu giti gafise ibararkoma gusa n'umuhondo gapa nzemwo amakaya imenshi hamwe n'imapuro ashobora kubari akabatsi k'umwigisha aba ariho abika ibikoresho vyiwe akoresha mu kwigisha abanyeshuri.

Ishure harimo abanyeshuri bakiri bato bambaye imyambaro yera ni youbururu bafashe impapuro zabo bazimanitse hejuru bashobora kuba bari mw'isomo hagati imbere yabo hari umwigisha babo babiri bambaye imuzi zigomba gusa n'ijirabura i ruhande yaho hari amajiwa risha imbere yaho, naho hari ivyandiko vyera.

Ishure harimo intebe zigomba gusa n'umuhondo ni zikeye si nyinshi cane, ariko ziragaragara nta abanyeshure barimwa inyuma yawo hari ikibaho, ariko ibizandiko bikebike vyera abanyeshure bashobora kuba bari mu buruhuko bari hanze cangwe batarazi.

Ikibuga ci shure kinini giteyemwo amashurwe atandukanye hamwe n'ivyatsi gikikijwe n'ibiti binini gifise ibara ry'urwatsi rubisi, iruhande hari amashure afise imiryango ifise ibira risa nkiri tukura hamwe n'amati n'impome zigomba gusa n'ibara ry'umuhondo.

Ishure harimwo intebe nyinshi zitonze ku murongo ariko ata banyeshure bazicayemwo, bashobora kuba bari mu karuhuko cangwa batarahagera kw'ishure, hejuru hafise ibara ryera, hasi naho hakagira ibara rigomba gutukura.

Igice c'ikibaho cirabura hariko ivyandiko vyinshi mwibara rera witegereje ico kibaho hariko ivyandiko vyerekana ko abanyeshure bari mu kibazo co gucapa kiri ku manota atanu.

Ibibuga bibiri bikinigwamwo umupira w' amaboko batera hejuru iruhande yaho hari imiryango ndetse n' ibihome vyubatse mu matafari amabati yaho agomba gusa n' ibara ry'ubururu ivyo bibuga biragaragara nta banyeshure birimwo.

Ikibuga kinini i ruhande yaho hari ivyatsi, hagati hateyemwo ibiti bitari bike, iruhande, naho handi hari umusenyi n'amabuye, inyuma yaho harakikijwe n'amashure hamwe n'abanyeshuri bariko baragenda hagati na hagati bambaye imyambaro igomba kwirabura n'iyubururu.

Abanyeshuri benshi batari bake bambaye imyambaro itandukanye bamwe bafise iyera nigomba gusa mw'ibara ry'umuhondo bariko barakenera hanze y'amashure bamwe bariko baradoda bandi bariko bariruka abandi bari musi y'ibiti bariko baratera inkuru.

Umunyeshure afise mu kuboko kw'ibubafu ikaramu nu kundi kuboko na wo afise agakoresho kamufasha guharura imbere yiwe afise ikaye hariko ariga ameze nk'uwuri karandika ibintu vy'ibiharura.

Inkengere imanitse hejuru y'imiryango igomba kugira ibara ry'umpwondo imiryango n'imiremire, kandi ifise n'amadirisha ishobora kuba ari ko'ishure aho iryo nkingero irifasha abanyeshurire kumenya umwanya uwo ari w'uwugeze abe ari we akaruhuko canke wo gutaha canke wo kwinjira mu mashuti.

Ikibuga kinini c'umusenyi kivaze n'ivu haparitsemwo imodoka nyinshi abantu bashika kuri babiri bashobora kuboneka, nibaza yuko hoba ari kw'ishure amasaha yokuja gutora abanyeshure yoba yageze.

Ikibuga kinini harimwo umusenyi uvanze n'amabuye i ruhande yawo hateye amashurwe ateye igomwe hagati har'idarapo y'uburundi witegereje neza inyuma hakikijwe amashure meza aboneka ko umenga aracari mashasha.

Abanyeshure bashika kuri batatu bambaye imyambaro isa, iyera n'iyisa nk'iyitukura umwe yicaye ku rubuye ahantu hari umusenyi, iruhande yaho hari imodoka ziparitse n'amashure n'ibiti impande yaho.

Ikibuga kinini cane c'ivu haparitsemwo imodoka zishika kuri zibiri inyuma yaho hakaba hariyo amashure akazuba kakaba kariko karaka ashobora kuba ari n' umugoroba abanyeshure bagira batahe inyuma naho hakikijwe n' ibiti vyinshi binini.

Ikibaho kinini cirabura, ariko ivyandiko vyinshi biri mw'ibara ryera ashobora kuba ari umwigisha yeje kuvyandika, kandi ari mw'isomo hagazi ibihome bigomba gusa nk'ivyera n'ibigomba gusa mw'ibara ry'unkondo.

Ishure nini ariko atamunyeshure numwe arimwo huzuyemwo intebe nyinshi zigomba kugira ibara ry'umuhondo n'ibihome vyubatswe mu matafari, inyuma hari ikibaho cirabura hariko ivyandiko mu ibara ryera.

Emuzu nyinshi zitandukanyi zifise n'amabara menshi hamwe agomba gusa n'ubururu ayera y'umwondo yatukura amanitse ahantu hamwe aho hantu hagomba gusanka higira abanyeshure canecane muri amashure afise uburara.

Abagabo bashika kuri bane bambaye impuzu zitandukanye n'amabara atandukanye harimwo iry'irabura iry'era irigomba gusa n'umuhondo n'ibirato vy'irabura bahagaze imbere yaho umenga n'ishure ashobora kuba ari abigisha kuko hari umwe yambaye igihuzu kirekire c'era.

Umugabo afise agakoresho mu minwe yiwe, yambaye impuzu igomba kwera n'iyifise ibara ry'umuhondo, ariko aracapa, ashobora kuba ari umwigisha ariko yigisha abanyeshure canke ari umunyeshure ariko ariga ari mw'isomo ryo gucapa.

Abanyeshure b'abahungu bashika kuri batatu , bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, imbere yabo ku meza hari udukoresho dutandukanye twinshi twinshi, hari udufise udutsinga tw'amabara agomba kwirabura ayera, ay'ubururu n'utundi dukoresho nk'uturadiyo canke nk'uduterefone.

Abantu benshi barenga cumi bambaye imyambaro yose isa, ndetse n'udufukamunwa tw'ubururu, bariko barateka, imbere yabo bafise ibikoresho vyinshi hari abariko barahwata, hari abariko barakata ibitunguru, n'abariko baroza amasafuriya.